Ana eshe kunyazwi anamai, naanababa echidoko anokurudzirwa kuende koofundira zvechi dhokodheya kana zveukoti. Ngaaende afunde.

Ana eshe angawe akomana kana asikana anosisirwe kuenda kuchikora kofunda kufundira kuite madhokodheya naana mukoti.

Amweni aifunge kuti kuite madhokodheya kunoda arume ega. Hino mazuwa anaa zviro zvati chichei neakadzi neasikana anosisirwe kuende kofundira kuite dhokodheya.

Ana edu tikaaendese kuzvikora ,ndipo payani paanozofundire kuita anamukoti, nemadhokodheya anozotirapa mumakanyi mwedumwo.

Ana edu ngatiakuridzire kuti ade zvekufunda kuti kana azofunda zviyani azoite anamukoti nemadhokodheya tizoona antu anokwanisa kuzotirapa.

Kuti ana azokura akangwarira zviyani, anosisirwa kukasira kuenda kuchikora ari pashi pemakore mashanu ngekuti maambo akakosha unokurira akangwarira mwanawo.

Ana edu adoko ayani ,ngasagara kumphatso. Ngekuti mazuwa anaya kufunda kwakutotanga mwana achiri mudoodori zvinodetsera kuti atokura okona kuerenga nekutonyora .

Tinosisirwa kufundisa ana edu ana adodori kuti Aende kuchikora ngekuti ukaenda kuchikora anokura akangwara zvakare anozoraramawo ndaramo yakahlamburuka.

Zvikora zvinoende ana adori dori zvadzara munyika mwedu nemuntaraunda dzedu. Saka ana ese anosisirwe kuende kuchikora kusazoite anoti chikora hakuna.

Ana edu muzvikora umwo, amweni asviki kuchikora anohwara munjira, hino ibasa remubereki iroro rekuona kuti mwana wake waguma kuchikora akafunda neamweni ere.

Pari pakuaka zviyani kune anobhuya kuti maambo akakosha, hino nekuana zvinoshandahe maambo akakosha zvekuti. Ngatiende torei ana edu ari pashi pemakore mashanu kuti aende kuzvikora.

Ana adodori ane makore aripashi pemashanu anosisirwe kuende kuzvikora. Ndiko kuti akure akangwarira, uye ndikona kunotangira chikora iyoyo.

Ana edu tinofanira kuvadzidzisa kuvafundisa njira dzakanaka achiri kumbatso, Ngokuti paanozoende kuchikoro unozoratidza untu usizi kunaka.

Eya igwinyiso iroro rekuti zvana zvidodori zvinosisirwe kuende kuzvikora yoyo ndokwandofundire kunyora mazita nekufundira kuyemba otokura akangarira.

Tinosisirwa kutobatikira ana edu adodori aya kutoona kuti aenda kuchikora zvemashuwa here ngekuti amweni akhona anokone kugara munjira asingasviki kuchikora.

Anambuya naanasekuru ,anamai naanababa, ane zvana zvidodori, kana kuti zvizukuru zvidodori, ngatisagara nazvo kumphatso ,ngazviende zvofu......

Eya ana eshe aripashi pemakore mashanu kunyazwi akomana kana kuti asikana ngaaende ngekuti ndikwo kwaanofundira kunyora mazina awo.

Vana vadodori vari pashi pemakore mashanu ava kusisirwa kuenda kuzvikora aendesei kuzvikora vanofunda ndikona kwavanofundiswa kunyora mabizo avo.

Ana edu adoko kana kuti zvidzikuru zvedu zviyani pezvinenge zvatoti o zvinosisirwe kuende kuzvikora zvofunda kona iyoyo ndiko kunototangira fundo yawo.

Ana edu tinofanira kuakurudzira kuti ade kuramba eifunda. Hino amweni mumakanyimwo, kungoti ibvei zera kudai, otode kuende joni kumugodhi.

Eya muzvikoramo ana anofundiswa zviro zvakawanda, amweni anofundira kuyite maticha, amweni kuzoyita madhokodheya, amweni kuzoyita anamukoti.

Kufunda kwemwana kwakakoshera ana urikufunda, kokosherahe abereki anofundisa mwana, kozokosherahe ntaraunda inogara mwana, kozokosherahe nyika inoraramira mwanawo.

Mazuwa anaya ana eshe anosisirwe kuende kuchikora kunyazwi ayana abve zera anosisirwe kuramba eiende kuzvikora zvepadera dera oramba eifunda.

Ana eshe anokurudzirwe kuenda kuzvikora zvisinei kuti vakomana ere kana kuti vasikana. Mwana veshe unekodzero ngatisagara navo kumhatso asi ngaaende ofunda neamweni.

Zvikora zvakakosha izvi hamawe. Ngatibhuire ana edu kukosha nekunaka kwakaita zvikora ngekuti kunozovadetsere mundaramo pakuzoite mishando muzuwa ramangwani.

Ana eshe ungave mukomana kana musikana ngaakurudzirwe kuti aende kuchikora ngekuti unenge akafunda watosiyana neusizi kufunda.

Muzvikora mwedu munomu mazuva anaya, kwakuizwa zviro zvakasiyana siyana zvinokone kuraramise antu. Amweni anokone kurumba amweni kukhaba bhora, zvinokone kuzoararamisa mukati mendaramo dzavo.

Asikana neakomana anokurudzirwa kuende kuzvikora kofunda kuzi aenda zviyani arekere koende koite misikazwa asi ateedze zvekufunda .

Vana vedu vane makore aripakati nepakati vakomana nevasikana vanosisa. Kuramba vachienda kofunda ngevadarumnira kuenda kundoroorwa Badi asingaiti zvekufunda

Munyika mwedu tine maticha adzidzisi akawanda anofundisa muzvikora zvakasiyana siyana, adzidzisi awawo akatofundira kufundisa ana edu zvemhando yepamusoro soro.

Ana edu ngatiakúrudzire kuenda kuzvikora nekuti kuenda kúchikora kwakanaka kunozodetserà muntu pachake zvakare kunodetsera zvakare ntarauñdà yaanogara iyona iyoyo ngékuti únokóne kuzoidetsera.

Ana edu amweni achona arikutadza kuerenga ngekuti abve kuchikora aende kumhatso arikupuwe mabasa akawandisa zvekuti unozotoshaya ngemukuwo wekuti aerenge, ngatisadaro abereki.

Zvikora zvedu zvawanda munyika mwedu, zvekuti akufaniri kuwa neana anozobhuye kuti inini ndakatama chikora chekuenda. Aah, ngatiite kuti ana edu afunde.

Muntu weshe aripamakore aripakati nepakati akomana neasikana anosisirwe kunge arikuzvikora mazuwa ayani azvinenge zvabeurwa ngaendewo atange neamweni.

Ana edu paano ende kuchikora ngati afundisewo neku mhatso kuende koratidza untu wakanaka untu huno tangira kumbatso ndokwano fanira ku fundiswa .

Akomana neasikana anokurudzirwe kuende kuzvikora. Ana edu ngatione kuti aende kuzvikora here ngekuti amweni anozogare mumabhiriji eibheme forya.

Ana taita naana mukoma ano sisirwe kuende kuchikora, ngekuti kuchikora kuno vhura pfungwa dzemwana. Zvekare ukaende kuchikora, awuzotami mushando wekubata.

Zvikora zvedu zvawanda uye zvimweni zvakona zvakachipa zvekuti muntu weshe unokona kubhadhara Mari inenge yeidiwa ikonga pane vana anokorera kufunda nekutame mare.

Ana e chikora ku sekondari yo iyo anopuwe ma yunifomu kuti ayenzane kuti afanane muntu weshe zvisa oneka kuti uyu ku mbatso kwake anotama.

Ana anoenda kuchikora anokurudzirwa kuti aerenge kana aerenga ozoito zviro zvine musoro mundaramo yawo azorarama ndaramo yakahlamburuka .

Ana edu amweni ane zvipo zvaanazvo. Hino mubereki kana mwana akauya eyiti une chipo chekurumba, ngatimukurudzire mwana iwowo ngekuti unokone kuzorarama ndizvo.

Abereki tinosisirwe kumbogara pashi neana edu teimboaonese kuti ndaramo yakamira zvakadini. Tisazoshota kuti ana azoshungurudza maticha anoafundisa muzvikoramo mwaanofunda.

Zvikora zvedu zvakawanda munyika yedu zvekuti mwana weshe unosisrwe kuenda. Ngekuti akaende kuchikoro haazotami chaanoita mukati mwendaramo yake.

Ana edu ngaa kurudzirwe kuende nu zvikora nesuwo vabereki tei detsera kua fundisawo ngeku mbatso tei afundisawo untu hwakanaka uhwo hwaanozo ratidza ku chikora kwaano fundira.

Ngatipedze abereki eshe, kuti tione kuti mare dzeana edu asikana neakomana dzechikora tabhadhara ere, ngekuti dzimweni nguwa petinenge tisina kubhadhara payani, zvinoshaishire mwana.

Asikana neakomana anosisirwe kuende kuzvikora kona iyoyo ndokwaanozofundira kuchovha muchovha, koite ana makanika nezvimweniwo mabasa akasiyana siyana.

Ana taita nanamukoma ngaende ofunda musagara navo asingaendi kuchikora asi ngaende ofunda amweni anofundire kuruka amweni anofundire kusona.

Vabereki, anamai anababa, ngatizame kutengera ana zvakafanira zvekuchikora, angawe mabhuku kana kuti mayunifomu kuti mwana asaite kunge arikusarira kumashure.

Kuchikora kweasikana neakomana, ari pamakore ari pakati nepakati , kunofundiswa zvakawanda. Kona iyoyo amweni ndokwaanotofundire kunyorwa nekutoziya kuti unodei mukati mwendaramo yake.

Zvikora zvinoenda vana vedu tinosisirwa kuvafundisa kwakanaka kumbatso ngekuti umweni muntu unonzwana zvakanaka kuchikora azvina kumira zvakanaka unotoratidza kuti kumbatso avana kurairwa.

Tinosisirwe kuti abereki teshe tiite kuti ana edu aende kuchikora, kuchikora kunovhura pfungwa dzeana nekuzoonawo kuti mwana uyu unombokonei mundaramo mwake.

Eya ana taita nana mukoma anosisirwa kuenda kuchikora koofunda ngatisangoti ana ati kurei kurei orumbira kuenda koororwa kana kuroora ngaaende ofunda.

Ngatikurudzire ana edu mukati memizi yedumwo mukati mendaraunda dzeshe kuti ana adakarire kuenda kuzvikora. Agumewo kuzvikora zvepadera dera ngekuti zvinodetsera mundaramo.

Zvikoro zvepadera-dera zviyani, zvinofundisa anthu, amweni mabasa emaoko, kusona, kugone kugadzire muchhini, nekuita madhokodheya nematicha.

Vanasikana vanokurudzirwa kuenda kuzvikora kumayunivhesiti. Ikweyo vanoenda vofundire zvakasiyana-siyana zvinozodetsera ntaraunda dzavo.

Zvikora zvedu zvepadera zviyani zvakavakwa nenjira yakanaka inoita kudetsera kuti ana edu aone pekugara nepekufundira pakanaka.

Zvikora zvedu zvepadera mukati mwenyika mwedu zvirikuwanda izvo zvototibhiira kuti chikora chakakosha mukati mweana edu hino ngatiedze nepeshe patinokona kuafundisa.

Mazuwa anaya ana azhinji mukaningira arikuende kuchikora koofunda ,izvi zvinodetsera nharaunda dzedu kunyazwi nenyika yedu kuti dzinge nevanhu vakafunda.

Majaya nemhandara anokurudzirwa eshe kuti aende afunde, aende kofundira kuzvikora zvepadera dera kuyunivhesiti .

Eya majaya nemhandara vanoda kuramba veida kuenderera mberi nezvechikora vanokurudzirwa kuti varambe veienda kuzvikora zviripa dera dera zviyani

Zvikora zvepadera zvinokurudzira ana eshe majaha nendombi kunyazwi nana mai nanababa anoda kuenderera mberi nechikora.

Kuzvikora zvepadera dera izvo, kunofundiswa zvakawanda wanda, zvakasiyana siyana, amweni anofundiswe kusona. Amweni kuita ana makhandike amweni kuita madhogodheya nemati...

Eya igwinyiso iroro rekuti majaha nendombi ano sisirwe kuende kuzvikora zvepa dera owedzera fundo dzavo eyiramba eyienderera mberi.

Kuenda kuchikora kwakanaka kunobetsera zvakawanda mukati mendaramo ,kunorerutsahe zviro zvimweni mukati mendaramo dzedu. Zvakare kunozosimudzirahe nharaunda dzedu kana ana edu oshanda.

Kwetinoendesa ana edu kuzvikoro zvepadera. Anofundira zviro zvakawanda zvakasiyana -siyana izvo zvinozodetsere nentaraundanda yanogara ngekuti kana oite mushando azokanganwi ntaraunda.

Kana ana edu akafunda kuguma pachikora chekumusorosoro zvepaderadera zviyani, chinodetsera kuti mwana uwowo unokone kuende kumushando, kana kuti amweni anotanga kutodzishandira ega.

Kuunivhesiti kana kuti kuzvikora zvepadera kunoenda majaha nendombi kuti aende kofunda amweni afundiire kuita dhokodheya.

Chikora chinofundwa nevanamajaha nentombi abve zera zvawanda munyika medu zviriyo zvinofundiwa zvakasiyana siyana antu ngaafunde upenyu uchinje.

Mazuva anaya chikora chakakosha uyezve chirikuraramisa akawanda. Amweni anonoite anamadhogodheya, maticha kana kuti anamakanika.

Zvikora zvepaderadera zvinotidetsera kuti zvizovhura pfungwa dzedu kuti tione kuti ramangwani tinoda kuzoita mushando wakadini uye kuti mushando yakona inotidetsera zvakadini.